Hayissa bollani qoncidayisi woyiko entikka ba derre woga mayo dunuguza mayi utidayissa banitta kusheni tora oyikidi eqidayissa hayissi bessesi

hayssan timirte keettay koncizayssa gidishin he timirte keettayka keehippe dalga gidizayssanne egibbe garsan dumma dumma asati bessidayssanne kawameti aybakko dumma dumma hara corabati beettizayssa bessees

Hayssa bollan asati deizayssa bessishin issoy issoy uttidi kushe xaaxidayssanne issoy silke oyqqizayssa bessishen issiniza qase xaafay dadizayssanne ubbayka sibsebabotan uttidayssa bessees.

hayssan oge doonan heera asati issi petettan cua gidiri shiiqi uththidayssa bessishenne macetikka banta yaran attumatikka banta yaran urtidayssanne eta sinten giseera shiiqiza daabboy uthidayssa bessees

Hayssa bolla oyde zuuren woyko oyde qommon asati shiiqidi issipetethan dizaysa besishin,Eetapeka sintha baggara qeyi mesqele giza xuufera diza mayo mayida asati beetosona.

Hayssa bolli cora asay issipetettan dizayssa gidishin etikka cima aawatanne cima aayota gididi dungguzanne bantta woga mayo mayidi issipetettan duriiddi dizayssa haysii nuussi keehippe qonccisees.

Haysaka xelishini qase duma duma kuwase ka'za woxate nati issipetetan daro katha qomoyi gigetida Sohon kehipe ufayxidinne mic'ide banta katha yarara ekidi bizaysa beses.

Hayisa tani be'ishen cora asati sibseba addarashin uthidayssanne etikka keehippe dalga sohon uthidi issi mala maayo maa'idayssanne he ma'o bollikka pilxiginna miishay uthidayssa bessees

hayssa bolli qoncizayssi kare dere malatizayssa gidishin he sohoykka keehippe ayfen beyanassinne asa naati bantaka kaha ufisana bizasoo gidizayssa hayssi nuus bessees

hayssatha be ishen keehippe gita abbay qoncizayssa gidishin e abbaykka keehi lo7izayssa gidishin itappe hina baggara wogga zumati dizayssa hayssi nuus bessi shen izikka keehippe lo7izayssa qoncises

Hayssa tani be ishen keehippe dalga sohon asati ubbaykka sibsebaayo yiri issi mala maay7onne issi mala koppiya aathtideysa gidishin heessika bilxiginna woykko ha7i wode doktorabi dooranas mayssiza maa7o ma7i dayussana.

ha issa bollan dizayssati qasse arba miice biittan deiza asata gidishen itikka sibisabas issi betetan shiiqiri uttirayssanne ubbaykka baynta sintan haasayidi diza asatish ostiri xeeli didizayssa bessees

Hayissa bolli sibseba bollan uttida asati qoncirayssa gidishentikka yaran yaran uttidi banta qofa qoncisanas uttidi koorotidi sintana asayida asa dishshi gidi isgidi dizayssa bessees

Hayssa bolla cora asati keetha garsan isipetethan shiiqi uttidaysa bessishin eetika zoretethas yaran yaran oydiya bolla uttizaysa gidishin eetika banta dereppe dereppe yidaysa bessees.

Hayisani xelishini betizayisi hayisa bola cora asati utizayisanne eqizayisa etikka dunikkanne garisani issippetethani shiqidayisa besishini utida asati banitappe qodhe bola duniguza xaaxidayisa nusi besesi

Hayisan qoncizayisati hedzdzu asata gidishin etika sibseba adarashen utidayisa bessishin etappeka hana bagara hara asati dizayisa besizayisappe adhidi etika oyide yushon hasayanawu utidayisa besees

Hayssa bolla gaamo heeran de'iza asati qonccizaynne eetikka utidayssa issippetethan di'aga bessishin eeta sinthankka miishati dizayssa dishin muuzey aabokadoy dumma dumma miishati dizayssa besses.

Hayssa tani be7shin keehippe cora asati dunkane garsan uttidayssanne eqqizayssa bessishen etakarsanka cora asati dunguza bantha qooren xaaxidinne koppiya aaththidayssa nu yo7o bessees.

hayssa bolla issi bitane qoncizayssa gidishin he bitanekka sibseba addara shen uttidi mayke oyqqidinne asa sintan uttidi haasayizayssa bessi shen izikka dumma dumma qofata aaththizayssa bessees

Hayssa bolla cora asati dunkane garsan issi pitetan uttidayssa bessi shin eta sinta baggarakka nam7u maceti uttidayssa shin izakka issiniya maraxine haattishin hankotikka cima asati dullanne koppiya oyqqizayssa guye baggara bessees

taas qoncizayssi issi bitane mayke oyqidi haasayidi dizayssanne he bitaneykka oyddo yuushon daro asati uttida sohon etas uttidi ba qofa aatti didizayssa nuus bessees

Hayssa bolle coora asati dunkane garsan issipete tan utthidayssa bessishin he asatikka sibsebas uthidayssa nuus qoncisizayssa peaxidi ubbaykka balesilxane asata gididayssa nuus bessees.

Hayssa bolle cora asati yaran yaran oyda bolla uddidayssanne etikka attumanne macasata gidishen attumati dumma dumma qommon darota gidishen etikka dere cima ammano aawata keesettidays shiqidayssa bessees.

Hayssan qoncizay maayo keetta gidishen keehi pe lo'izanne murta ogen oosettiza itiophiya mayoti dizayssanne keehi dalgamisha ekkizayssanne asay shammishinne bayzishen eso'on qoncisees.

Hayssa bolli gaxare heerappe iira asati qoncizayssa gidishin atikka bootta naxala ma'izayssanne kushen fistalera oyqqizayssa hare bollakka kata caaniri yidayssa bessizayssi qoncisees

hayssa bolli heedzdzu macati qoncizayssa gidishin etappeka nam"ati mittanne maata woykko buura oyqqizayssa gidishin issine akka qanta mittanne maata oyqqizayssanne kushenka saate dizayssa bessees.

hayssan qonci raageti yela ganata buron qiifanati diccidayssa gidishen etikka iss soy luuke issoy issoy kushen dabtara oyqqizayssanne etikka buron gaxare heeranni dicciza nayta gididayssa bessees

Hayissan taa xello wode issi Ayonne nayiyi dizayissa gidishshin ayiyakka baa na'a zokkuwan ba'ada izzikka nayikka ayiyakka ke'ippe uppayettidi qonccishshin hayissi nusi

Hayissa taa be'ishshinn cora maca asati issippeteththan gididi uttidayissanne kaareta shashe banita huphpheni qachchidayissanne ubbayikka bota mayo woyikko gabee naxala mayidayissa besses.

Hayssan qoncizaysi kehipe daro wode diza buqura keththa qommotape issuwa gidishin heyssika kehipe lo'izane asay xellanas kehipe amotizaso gididaysa besesi.

Hayssa bolla ta be'ashen caaka heeran de'iza gidishen isikka daro asati woykko qeeseti diza issa bessishen he issape sintta baggarakka shaafay diza issa hayssi nuusi bessees.

hayssa bolli beethtizayssi kushen oosethida miisha gidishin issika dumma dumma miishatas maaddiza mesoobenne sampati koncizayssa bessishen isiaayyakka uthara he miishetiya ooththidayssa nuu yo7o bessees

Hayssa bolle heedzdzu asati qonjizayssa gidishin getikka abba doonan eqqi uttidayssanne nam'ati duge abba ko xeelishin issoy qasse ha bagga xeelli idizayssa heedzdzu asata nuus bessees.

hayssa taynibe ishen issi macasiya itioophe qommo weykko itiophi asati may7iza mawuma adanne arata wolqi bayna aayota katta shiishada ubbakka mizishinne issu hayssota barsishen hayssi bessees

Hayssa bollan keehippe lo'izanne ayfen beyishin injettizanne daana lo'iza dumma dumma katamati dizayssanne etikka cora gidizayssa misilen beettizayssa qoncisees.

Haysi besizaysi keeh dalga dirjite garsani cora asati issipetetan sibiseba utidaysa gidishn etappeka issoy sintani eqidi etasi bayo giigisida miisha eta besishenne dumma dumma mekonente polisetika dumma dumma wotadarati utidi tamarizaysa beses.

Hayisan xelishin misilenka na'mu mac'atinne usupun atuma asati dizayisa hayisi besishenne na'mu asati maraxinne atidayisanne hankoti etappe dumatidayisa besees

hayssa bolli qoncidaage ha'i wode tekinoloje murutay waani waani eqqi eqotathaara dizaakkone qoncisi shin google geetettida miishaynne alamen bira demmanassinne qulfe do'anas maaddiza ogeta bessees.

Hayssa bolle keehippe dalga asati boykko balasilxane geetettida kawo asati shiiqizayssa gidishen etikka dumma dumma afrika garsan diza dereta waanna waanna kawoti shiiqizayssa bessees

Hayssa bollan dizayssi keehippe daro yaran uttidayssanne keehi wogga gita soh oykida solaare geetettiza miizshsha awappe wolqa ekki daro maadoza immizayssa bessees.

Hayssa bolle qoncizayssi keehipelo'iza soo gidishen biratara giigettidi madaraki oottanau uttizasoonne habaggara maabirate dimilayte geetettida miishara ooraxidi giigi uthedayssa miishati beettosona.

Hayssan diza mirshate qotare gidishen izikka girgida bolli urtidayssanne bootta qaalamenne dumma dumma mirshati deyizayssa oykqishen ikka mabrates maaddizayssa bessees.

Hayssa nu xeellishen hayssa bolli keehippe wogga gita haathay dizayssa bessishen he sohoyka ithiophiyassi keehi dere asay kooshe immidi ooththidayssanne ba miishanne ba ooso ba wolqa imirayssi abbay giddibe geetettidayssi qonchizayssa bessees.

hayssa bolli qonciza miishati miishanne xuufeti giigi uttidayssa bessishen etika bajeteti giigetidi uttidayssa layttaga bessizayssa qoncises

Hayssa beishen katha keettati woykko ashoynne biiray bayzetidasooti qoncizayssa gidishin isa karenka mayka oydeti giigettidi uttidayssa bessishin giddo baggarakka asati katha giigisidayssa bessees.

hayssa bolle keehippe ayfen beyanawu me7anaskka asay yiidi katta maanas lo7iza keyattay bettidayssa gidishen hayssikka katta keetta gidishen asi baynnaso mela oydeti uttidayssa gididayssa bessees

Hayssa ta be'ishin hayssa bolli misile qonccisa iza gidishin misilenka dumma dumma kaameti motoretinne keeththati qonccis iza gidishen hayssika uqubes kiida gidirayissa bessees.

Hysa bolla dumma dumma osoyi imetida asati sipseba shiiqi utidaysanne hakoti polise mayo malatizaysa ha bagara galalonne salo malatiza mayo malkey diza misha

Hayssa bollin qasse nam7o pooliseti dizayssanne etamiyenka kaame dizayssa bessishen he kaameykka qase haaththay dizayssanne same exida sohon eeson gakkidi haatta qolidi toyssanau giigissida makinata bessees.

hayssa bolle qoncizay asati tamay eethishin tamay asa iqaweykko asa miisha midi makenawala naagiza tama zaarida asata biron waanna waanna asati shiiqidi sibseban uttidi haasayizayssata bessees

hayssa bolli oyddzu asati sinta baggara eqqizayssa bessishin hankotikka poliseti woykko wotadereta gidishen etikka banta ooso woykko silxana makiri issipetetan dishin sartafkete eta yo'o immizayssa bessees

Hayssa bolli cora asati qoncizayssa gidishin hayssika asati banta ooso ooththanawu banta ooso mayo may'dinne issipetetan shiiqidayssa bessishin etikka tama adaga woykko tamay eextishin toyssana giigissida asata bessees.

hayssa bolla cora asati issi petetan uttidayssanne etikka wogga dirijite keettan ooththida asatanne zabayennata hankoykka qasse dirijite waanna bitaniya gididi issi bolli uttidayssa bessees

hayssa bolli nam7u paranje asatanne nam7u topphe giddon dida asati qoncizayssa gidishen detikka issi aybikka baynna melakkeetta garsan eqqidi aasayi didizayssanne issoy issuara qofa laameti yagayssa bessees

ayssan qonciza miishay sibseba addarash gidishen heessanka issi asi baynadanka bessishen izikka daronne cora asa oyqqida ombarati dizayssa bessees

hayssan qoncizayssi keehippe lo'izanne muruta ogen oosettida keetta gidishin he keettaykka corasa ekkizanne dumma dumma asati shempiza sohoy uttida sohoy dizayssa nuyo qoncises.

Hayssan qoncizayssi buuray olettiza suhonne kaame dizayssabessishen izaappeka hina baggara ooththeti didiza keeththanne wuro gakkibenna keethtati uttidayssabessishen etikka keehippe lo'o ogem oosethidayssa bessees.

hayssa sowon qasse keehippe giita asa de7iza shiiqosa gidirayssanne etikka wogga katama diccira heeran asay shiiqidi sipete tan uttirayssanne sibseba aasayishenne ubbaykka kushe baqqishen beeththes

hayssa bolli ha7i mata wodeykka ettira keettay qoncizassa gidishen he keettaykka keehi pe lo7izayssanne izo miyen keehi wogga dababay dizayssa bessishin he dababa giddonka tappelaynne maatati dizayssa bessees

hayssan qoncizayssi woxate nayta attumanne maca gidishen etikka simnto bukayishinne dumma dumma oosota wolqa oosota ooththishen bessisanne hena baggarakka cora asati dizayssa bessees

Hayssa bolli wogga Gita keethay qonccizayssa gidishin asi baynna mela oydetinne dumma dumma lo7iza gidgiddati dizayssa bessishin hesohoykka asanayti sibsebas uttanaw giigettida soo gididayssa qonccisees.

Hayisa be7ishin khipe lo7izayisane gutha mishetan osetidayisane ketha daro asay xelanawu woyiko turisiteti gobayina7a yidasone coora asati dizayisa beses

Hayssa bolla heedzdzu asati qonccizayssa gidishin izetikka pooto denddanaw eqqidayssanne entikka diza sohoy katamanne keehippe lo7iza gita keetheti oothettidayssa nuussi qoncisees.

Haysa bolli oge dunay qoncidasa gidishin issi oge dunanika makinati de'izaysanne miye bagaraka othetidi de'izaysanne buro gakibeyna kethatinne othetidi wurida kethati matama heran dizaysa qoncises.

Hayssa bolli nam77u asati qonccizayssa gidishin istappekka issito xalala deshitidi ettappe guye bagara yeranne guye bagan uttidayssa besses.

Hayssan beettizayssi keehippe ayfen beyanassinne galiri daanas injetidaso gidishin he soyka keehippe wagga mishara oosettida kietata gidishin iza bollanka topphiya bandiray eqqi uthedayssa bessees

Hayssabe ishen keehippe dalganne wogga shuchchan uunne blokketen oosettida keethta gidishen izikka ha'i wode teknologin dumma dumma dizaynen giigibi oosettida keethta gidishen izappe garsarakka makinati woykkokkaameti uthidays bessees.

hayssa bolla keehippe cora asati qoncizayssa gidishin etikka attumanne macata ooso oosanchata gididayssa bessishen etikka banta kushen ubbaykka toopphiya bayndira oyqqizayssa nuyo bessees

Hayssa be ishen wogga keehippe gisa keeththati dishin hayssafe issoy shuchchan oosethidayssanne issoy qasse masten oosethidayssa woykko mastooten qonjizayssa bessishen keehippe lo7izayssa bessees.

hayssa bolle nam7u gita asati qoncisayssa gidishen issoykka keehippe daro gita gidizayssanne etikka kundetappe sinta buussa woykko den dogiza qofan issipeteta haasayettanawu shiikiza miisha qoncises

Hayssa bolle keehippe lo7izanne ayfs beyana injettiza wogga dirijite woykko katthay bayzettida keeththay wogga lo7iza oosettida keeththan qoncizayssa gidishen izanka dumma muruta katati baytettidayssa qoncisees.

hayssa bolli ha7i wode keehippe lo7izi giigettida sibsa badarashe qoncizayssa gidishin heyssanka daro asati miiddenne oyede issipetetan uttidayssanne etappe sinta baggarakka issi bisanes tamarsi didizayssa bessees

Hayissa bolli assati dizayissa besishini, he assatikka paranijetikka duma duma haara deretika topheppe yidda assati dizayissane entikka banitta osso othizayissa bessesi.

Hayssa bolli cora assati qonccizayssa giddishin eetika issi bolli shiiqidi biiro yiizayssane eetikka mishsha ekkanawu mishshey immettiza biiro yiiddi eqqidayssane issoykka eeta eeta ossozasi miisha ekkizayssa oggeta bessishin besses.

Hassa bolla shuchchara woyko buloketera osetida keththa miyen birataara gazey dizaysa besishin ettika boththa qalamey etta boli dizaysa besishenne gidigida bolla waraqatara aybbakoy xafetidi laxafetidayssa beses.

Haysi hakime keeta gidishn hakime keetanka dumma dumma xaley bayzetiza keeta garsan xaleti giigeti utidaysanne etika bilgateni , kartoneni , dumma dumma mishani giigeti utida xaleta Beses.

ayssanka qasse issi macasiya qoncizayssa bessishin izakka silike ba gishoyqqada ispikere bagga woykko dimxe siisyiza bagga shiishsheda aasayeda dishenne ba qofa qoncisshin bessizayssa aattes

hayssa bollan hakimekeettan diza mishiriya beettishen izakka qoo7ettadanne ashsheketa uttidayssappe algan miiye baggara ichidayssanne issife guye baggara isi7aaya shaashe qaccatara uttidayssa bessees

hayssa bollan issi paranje macasiya eqqada tamarisayfa dizayssanne etikka itiophiyan de7iza asati u7eden uttidi tamari di dizayssa bessishin iyakka keehippe qoncisana wurekko ba qofa bessanas oottizayssa qoncisees

hayssan misile woykko ba nere geetettida miishay qoncize gidishen izikka alba mince adaqaalay hospital geetettiza miishata baaneriya oyqqizayssa gidishin ikka daakimekettaga qoncizisiza malata oyqqidayssa bessees

Hayssa bolle keetta garsan cora asati uttidayssabessi shin etikka dumma dumma yaran banta yaran eqqizayssabesi shin etikka yeehon dizeyssa woykko ubbaykana xala aattizi uttidayssa bessees.

Hayssa bolli issi namm'u asatti qoncizayssa issoy hakimme issina qasse ayyo gidishin bittaneykka wokko akimey corona wode maramaridda misha aye bolla wothidi maramarishe bettees.

Hayssa bolla heedzdzu asati qoncishin ,issiniyya haakime hankoti aayonne naa gidishin aakimiya akkamaada diyaysanne aayiya ba naa tookka uttidayssa bessees.

Hayissa bolli cimanne karetha bitaneyi qoniccizayisa gidishini, he bittaneyi baa ayife yarrara bolla baggara payidoyi xafeti utidayissanne izappe guye baggara daligga coora assati

Haysa bolli oydu asati qoncidaysa gidishin etika issipetethan gididi dabo qanxishe betizaysanne ettapeka guyen telebizhiney uttidaysa besizaysa nuyo qoncisses.

Hayssa bolli issi bitaney beessi dishin he bitaneykka aakime gidizayssa bessishin izappe guye baggara dizayssi hayssi haakimey meqetta asa na'as akkamizayssanne akime keeththa sinththan eqqidayssa besses.

hayssa bolla deizayssi haakimeti woykko hakime kiettan diza asati de7izayssa gidishin heyssanka yelida macayekko issi poolise woykko mokonene geetettizayssi juuse shamiri macases eizayssa bessees

Hassan tabe ishen keehippe lo'izan teknolojien giigettidi lo7o murutay iqatikka giigi uttida haakime keetta woykko hospitaale geetettidayssa bessishin heyssika asan hayssa hakamisano giigettida soho bessees

hayssa bolli qonciza asa qommoti daro gidishen hayssa garsanka issi wuce dereppe yira oykko kare dereppe yira paranje macasiya dizayssa bessishen izakka dumma dumma timirte asatus immizayssa bessees

Hayssi bessizayssi issi macasiya mazgaba dooyada xeelishenne ipe miiye baggan issi aayenne naye aaya uttidayssa bessishen hayssi nuus keehippe qoncisees.

hayssa ta xeellishen haakime keeththa gidishenne haakime keetta garsan coora asati dizayssanne etagarsan yelida aayotasi haakimeti natus giigiza miisha immizayssa bessees

Hayssa ba ishen cora asati uthidayssanne eta giddonka issi kare dereppe yira paranje mishiriya dizayssanne eta sintani u'ettida mirindati daabboti nne payndishati dizayssanne etikka baynta oososo bonchishen bessees.

Haysan beetizayti asati ha' wode lo'o muuruta imiza woyko machinen guutha ogen elelisidi blokette oothidaysanne, lo7o muuruta besidi asati keehipe ufa'etishin dizayssa beses.

Haysa boli qonc'izaysi industure getetiza dalga soho gidishin he Sohopeka kiyidi diza asatape isoy itopia dheqilay ministere dokter abiy getetidaysani a miyen duma duma asati dizaysa beses.

hayssa bollan oyddu asati konci reyssa gidishen etikka haasayi diddizayssanne etappe guye baggara dumma dumma kaame qommoti eqqizayssa bessi shenne haratikka qasse banta ooso ooththi shen bessees

Hayssa bollan haakime keettan xale bayezettida soohon diza haakimenne nam7u asati sayteppe yidayssa ta qoncis shen etika qooren dunguza xaaxedinne karetha mawo bollara aaththiri yidayssanne haakimeyo7 dumma dumma qofata immizayssa bessees

Haysse bollan diza dumma dumma miishadi beettizayssa gidishen hesikka haattata zumata dumma dumma keettatikka shiiqi uthirayssanne asay keehipe dossidanne daano injettizasoo gidirayssa bessees.

Ayssan qasse heedzdzu bajajeti eqqizayssa gidishen etikka banta ooso otidi asa caananas eqqizayssa bessi shen itamiyenka keettay dizayssanne he keetta pengen asi uttidayssa bessees.

Hayssankka qassi cora asati shiutidayss eta guyenkka sinttanikka mashine de'iza assa bessishin he mashinekka haatta biittappe kessidayssanne qollizayssa bessishen qonchchisees.

Haysa bolla gade garisan ha oratha kethata issi bitaney kexizi dizaysanee bitaneyka kehidi mindi othizaysanee eka osoothidi loyithidi cawatizaysa hayis nu'su beses

Hayissa ta xellishin hayssa bolla kondomine ketati uttidageta giddishin etika coranne lo'izayissa besishin etankka miye baggara giddora oggeti dizzayisanne asati dannas kehippe maddiza soo giddoyisa beses.

Hausa bolla nam'uqeri naytinne jenabahara duma duma asati qonvizaysa gidishin haysika hathay shafara niza sohon woga aysuse asayi mecidi dizaysanne geshamaw woylo banta ooso oothanaw oothidi dizaysa besses

Hayssan ta be7ishin woga katanan diza oge donaninne he oggade doonan dumma dumma asati ooso oothishenne issoykka caamma quccizayssa qonccissishin makiina ogen kaameti lagetidi bizayssa bessess.

Hayssa bollan beetidayssi wogga gita shuchanne woykko bilookete oosettida keethe gidishin he keethayka keehippe lo7izanne cora asati dizayssa hayssi nuusi keehippe qonccissees.

Hayssa xeelli shen keehippe wogganne gita ayfen beyanokka lo7izayssa gididi ikka arba mince kataman diza wogga dababan oosettida miishabeyshen iza bollanka toopphe bandaray uttidaysa bessees

hayssa bolle be ishen puute tokkana giigissida keetta garsan issi maciyanne ichashu attuma asati beettidayssa gidishin esappeka garsara dumma dumma puutoti banta yaran soketi diiccidi dizayssa bessees

Hayssa bolle gita gade garsan woykko wora sohon issi bitane eqqizayssanne he bitane karetha maay'o maay'idi sintan eqqiri haasayi didizayssanne ba qofa qoncisi didizayssa ayssi nuus bessees

ayssa bolle issi makinaynne asati koncizayssa gidishen da issa makina bollikka asati qorqoro caani didizayssanne issi petetan oothti yedidayssa bessishen asatikka keehi petishi histidi issi bitaniya ha baggara xeellizayssa bessees

Hayssa bolli magazene giddon de'iza miishati qonciza issa giddishen ha issanka madabaren woykko qancara giigidi uttida kathati yaran yaran issippetetan uttida issa bessees.

ayssi bitane deizayssi pirde keetta gidishen izikka ba suupe maay7o may7di woykku ambasadere geetettidayssa aattidi maraxinekka aaththidayssanne eqqidi miici didizayssa bessees

hayssan nam7u asati pirde keettan garsa bagga oyden uttidayssa bessishhin issoy komputere bolla xaafishenne issoy qasse borsa bolli dabtara wuttidi xaafishenne eta sintan nam7u halandeera haattay dizayssa bessees

Hayssas tas qonccisizayssi cora asatii issipetetan eqizayssanne ettikka daro timhirte qoommota tammaridi certipikette oyqizayssanne issipetetan potto dendidayssa nuus besses

hayssa bolla qoncizaysi kamera gidishen woykko sistife kamera asa nayti duma duma miishata oosota oothtishen bessizayssa nusi qoncisishin heyssika duma duma qommon shaakkidi bessidayssa nuyo beseesi.

hayssan daro asati maraqetidayssa bessishen he asatikka issipetetan ubbay katamarirayssati madarake bolla kiiri issi mala gawone maa7idanne banta kusha xoqu oththidi bantha ufayssa qoncisidayssa bessees

hayissa bolli wodda gitta kamwyi qonccidayissa gidishini he kameyi tamayi duma duma assa ketha xuggishini tama toyisiyabba gididdayissa ha kamezi bessesi

Hayssa bolla asati issi petetan dendiri heera geeshshatetanna gishshinne ubbaykka pittiza mish hayqqidi heeran diza burata pitpitti shiishishenne minnidi ooththidayssa bessees

hayssa bollan dumma dumma asati keehippe shiiqidayssanne heera geeshshate ta naagana holla garsadi aqqita qoshashata shiishshishenne ubbaykka issipetetan minnidi heera asay ooththidayssa bessees

Hayssanka qasse oge doonan oratta oge giigissishinne asati biitta mooretida miishata shiishshidi maqinan caanishinne bantadere oge maaran maaran giigissi didizayssa hayssi bessees.

Hayssa bolli qase qoncizayssati itoophiya sarotetta naagiza wottadarata gidishin etikka katama heera garsa geliri heera geeshshatetta naagishinne issipetetan minnidi ootti didiz hayssa bessees.

Hayssan dere bolla diza wogga,gita kaame qonccisizayssi gidishin he kaameykka maadena muurutata heerappe shiishidi issipetethan ehidi olizayssa bessiza gidizayssa hayssi qoncciseesi.

Hayssa bolla ta beishen cora asati heerappe issipetetan dendidinne polisekka etara shiiqidi issipetetan heera geeshshishinne qoshashaka muleyakka madabara garsan woykko qanca gidogalsishen hayssi bessees.

Hayssan qoncizayssati attumanne maca asata gidishin tikabiron ooththidayssa banta komputire boshsheretishenne dumma dumma asati yiiri oychida oosota ooththi diirishenne banta ooso mishazaari shen beettes.

hayssa bolli misile qoncizayssa gidishen he misile bollanka issi bitane ba ayfe shir yeggidi issi bagga xeellidinne ba kushen fayda oyqqizayssa bessishen hayssi nuu yo qonchisees

hayssa bolli qoncizayssati ha7i wodey asa naatas koshshida zamanawey woykko teknologi ogen yira payda geetettida metooqe kessida misiley hayssa bolli uttidayssa nu yo7o keeshippe qoncisees

hayssa bolli qoncizayssi misile gidishen he misileykka ha7i wode asati mathawaqe giigissidayssanne etikka nashinal ayde woykko digital matawaqe geetettizayssa bolli diza suntanne asatu misile beettees

Hayssa tabeshin qoncizayssi misile gidishin emisilenka digitale metawoqe woykko nashonal ayddi geetettiza miisha giigissiza xuufe qommota woykko yaran yeeran uttiza miishata bessizayssa qoncisees

ayssa bolli nam7u asati qoncizayssa gidishen izikka sintha baggara issi bitane maramaretizayssa bessishen ha baggarakka magise aaththidi issi bitane qomputere bocheretishen ayssi nuusi keehibe bessees

Hayssa bollan daro asati isipetetan shieqidi tumma dumma oosota oothti yeddizayssa bessishin asatikka cimasatas ha7i wode koshshida matawuqe kesesanas giigettida digitaaliyan asatas giigisishen bessees.

Haysan qoncizaysati woga Gita assata gidishn etika keehippe lo'iza mayo mayid eqidaysanne tophiya kawoy giddon eqid utidaysa hays nus beses.

Hayissanni qoniccizayissappe issi bitaneyi sintanni koppiyanne manaxxira woththidi mayikke bee kushshenni oyikkidi haasayidi dizayissanne baa qoppa kita aththidi dizayissa ,hayissi nussi besses.

Hayssa bollanka wagga asati woykko kare heerappenne so heeran deyiza asata kare dereppe heera asatinne duma duma asati shiiqizayssa besishinikko issipete tan qqizayssanne paranjetikka dizayssa bessees.

Hayssa bolle xillattara giigettida booththa qamise maay'o maa'ira asati issife yarara yarara uttidayssanne etikka orphphille shempiza soohon dizayssanne eta sintan ababay dizanne eta kushen toophphe bayndira dumma dumma bayndira qommoto oyqqizayssa bessees

Hayssan caaka garsan woykko gade garsan deiza gaane woykkomabirates maaddiza miishay uttidayssa gidishin ha7i wodey mitappe garsa baggara shuchchara ooththidi woththida miishan giigissidayssa bessees.

Hayssan beettizayssi wolayta dere gidishen e wolayta dereykka oge giigeti didizayssanne dumma dumma oosoti oosetti diddizayssa bessishen miiye baggarakka gita gita keettati oosoti didizayssa bessees.

Hayssan qoncizayssati nam'u wogoloti haatta giddon woykko abban da'izayssa bessishin heta garsanka cora asati shiiqi uttidayssanne issoy issoti uttira shin laafati qasse eqqi uttidayssa bessees.

hayssa bolla qasse woran diza some doossata qoncisi wode some doossaykka paragidishen hessiparaykka maata miidi dizayssa nuyoo kehpe bessees.

Hayssi kare deren diza kuwasey ka'etizaso gidishin hasoonka keehipe qoodanas keehipe wayisiza asa qommoti kumidayssa gidishin eetika kaassay wuurini ubbayka meeda bolla woyko dembban woxxidi gupizaysa bessees.

Hayssa bolli kehi ciimma asati woggane giita dumma dumma asa qommoti shiqqizayssa giddishin ogge dunan ubbaka hammetizayssane eeta miyeen kaametika biizayssa hayssi nus kehippe qonccises.

Hayssa ta xellishin daro asati woykko attuma asti issa mala mastiza mayot mayi Dr inne kushenkk ciishsha oyqidii keehippe lo'iza oogen keeta sinttan eqizayssa besses

Hayssan kehipe balesilxan getetida asati dizaysa besishin etika sibsebsyo uttidaysane ryape guye bagara cora asatinne kamera denthiza asati dizaysa haysi nusi qoncises

Hayssa bolli cora asathi qonccizayssa gidishen ethikka itoophphe giddon diza asathanne dumma dumma kare dereppe yira paranjjetikka dishin heyssakka giddon uththidayssa addisaaba kanththibiya ababech geeteththidaara dizayssa bessees.

hayssa bolla cimati shiqidi utthidayssa gidishin he cimatikka issoti dunguza koppiya aathtidi wogga gaabe banta hashen woththidayssanne issoyka ammano aawata geetettidayssappe issuwa gidishen bessees

hayssa bolla dumma dumma asati issipetetan shiiqidi yizayssa bessishen etikka gade misatiza sohon eqqizayssanne issoyisoti koppiya aaththidayssanne issoyissoti qasse kushen dumma dumma miishata oyqqizayssa bessees

hayssa bolla oge doonan asati daroti qoncizayssa bessishen etappeka ha baggara cugan shiq ttidayssanne itagarsan nam7u kare dereppe ira paranje asati qoncizayssanne etikka haasayishen bessees

hayssa ta be7ishen hayssa bolli wogga gita dere woykko kare dere biitta asati sibsaba uttiya misile dizayssa sartafikete oykqidaga gidishin izikka wogga keettan giigethidi uttidayssa bessees.

Hayssa bolle sabeyishen issi bitaney woykko arbamincekan siba bitane dizayssanne ikka sufe mayo maa'idi amaqinappe kishin asay as ababa imishenne oykko ciisha imishenne sarotishen bessees.

hayssa bolla issi bitane eqqidayssa bessishen he bitanekka abba doonan de7izayssa gidishen gammo tibee sintan eqqidi ba qofa qoncisanawu dindi eqqizayssanne ikka bilxiginna maay7o maa7izayssa bessees

Hayisanika qasi michidi banita qopa qonicises dizaysanee banta matoqiya hai woden gigizaysa dijital matoqiya oyikidinee ubayika upayetishe ubayka mazagabetishin beses

Hayssa bolla dumma dumma asati shiiqqizayssa besishin izikka keehippe lo'iza ketta garssan issippe loidi dishinne uibbaykka bantta Silke oyqidi xellishenne issoy issottikka hayllande oyqidi issoy issuwara hasayozayssa beses

Hayisa bolli issi bittane suppe mayo mayidi eqizayisa besishin izika midiya sinthan eqidi midiyayo eta kofa woyko ethi othida osoketha qofa athidi dizaysa beses.

hayssa bolla ta be'ishin daro asati dizayssanne issiniya maca mishiriya kushe bagaa dentada hasayidi dishenne bankoti qasse ezgidi dizayssa bessishen issi bitane dummotettan uttidayssa bessees

Hayissa bollin asati issipetetan dizayssanne tikka banta ooso son oykko biiro garsan dizayssanne isipetetan uttidi hasayidi dizayssanne ubbaykka banta ooso minnidi oothti asa gididayssa besses

Hayssan qoncizayssati paranjederenne topphederen shiiqida asata gidishen ubbayka oydo yuushon uttiri issipetetan bandaqofa issoy issoara shaakeretishenne uttiri haasayi didizayssa bessees.

Hayssi keehippe dalga keeththa garsan gidishin hayssa giddonka daro asati qoncizayssa bessishin he keettayka keehippe asa nas beyana lo7izayssanne daanas woppisidaso gididayssanne asatikka eqqidi beyidi dizayssa bessees..

Haysa bollan dummabdumma dere naagiza asati de'ay asatinne etikka makalakaya polise federale polisetta issippetetan eqqidi sarota imidi diza issa nuyo besses.

hayssan koncizayssati oyddu poolisetinne eta garsan dunguzara giigiza ma7o atthida asay koncizayssa gidishin etappeka maraxine aatthida bihane kofa aatti didizayssa konchises

hayssan oge wolli trafiketi qoncizayssa gidishen e trafiketikka issoy ka mera dentishen issoyka guyera maksi aaththida eqqizayssanne issiniyakka a kushe xaaxaday qawotidayssa bessees

Hayssi qoncisi zayssi cora asati guutta keetta garssan issi bolla sibiseba oyde zuuren uttidayssa bessishin enttikka uttididayti pooliseta gidishin sintankka issi bitaney uttidayssa bessees.

Hayissan bolla cora polisseti eqizzayissa gidishshin ettikka maacayinne atumayi bantta oththo wutiddirinna woyikko silitenna maakidi banta mayo mayiddinne issippeteththan masara oyikkidinne tophphiya bandira baa hashshe bolla woththidiyassa besses.

Haysa bola c'ora asati sibiseba adarashen issipetetan utidaysanne etika polise kethan othida polisetanne ubayika issipetetan utidi sibiseba sabasabetidaysa haysi beses.

Hayissa bollan cora asati shiiqizayssa bessi shen etikka oyde yuushon issi petetan hasayasyanay qofa qoncisanas shiiqi uttidayssa nuu yo'o keehippe bessidayssa gidishen asaykka yaran yaran uttidayssa bessees

hayssa bolla oge doona woykko oge asay hamuthizarasonne makini bizason issipetetan pooliseti shiiqidi eqqizayssanne etappeka guye baggara poolise makinati yaran yaaran eqqizayssa bessees

ayssa bolle issi polise ekkizayssa bessishen he polisekka mayke bagushen oyqqidi aasayedi dizayssanne asa sintan ba qofa asatus aatti didizayssa hayssi nuusi beessies

hayssa bollin nam7u kare dere woykko kare dereppe qonciza asati beettishen etikka nam7u deres kawota gidishen issoy amerika deranne issoyka isra7eele geethtettida deres kawo gedidayssi hayssan qoncizdayssa bessees

Hayssa bolli issi cimaaya qonchizayssa gidishin izakka madaxine haaththada isintanka midiyasi mayke eqqidayssa sintan eqqara hayssa yeda dishin bessizayssanne imiyen doppe bandira dizayssa bessees.

hayssa bolli dumma dumma asati de7izayssa bessishen etikka ammano aawata dere cimata dumma dumma ooso ooththiza asatikka issipetetandizayssanne ubbaykka wakki utthidayssa hayssi nuus qoncisees

Hayssan qoncizayssati dumma dumma gita asata gidishen eta sintanka sofe maayo may'di koppia aaththida bitane dabub itiophiyan mira abbaya geetettiza deren deiza kanti ba abrahaame geetettidayssi qoncizayssa bessees.

Hayssan beettizayssi keehippe gaxare heeran haaththay haroy oge kumidi bizayssanne asay axanas dandaybessa bessishen issika keehippe asa wollinne iqa bolli murota bollakka qoho gattidayssa bessees.

Hayssa bolli daro dere asati koncizayssa gidishen gedera hamutizay para bolli urtidayssanne dumma dumma asati dunguza gaammo dere heeran de7izayssa maayidi ubbaykka banta qofa guppidi koncisi shen bessees.

hayssa bolla qonciza asati wogga gita oyde dizaasanne buuron masaraketan ooththida asata gidishin etappeka issoy dummatettan miraab abbaya geetettiza kataman de7iza kantiba abrahaame geetettizayssi qonciz hayssa bessees

Hayssa bolla wogga gitanne dalgga gade garssan daro asati ossipetettan oottidi dizayssanne etikka chgiynne puute tokkidi dizayssa bessishe isso issotikka haaththa ushshidi dizayssa nuussi bessees.

Haysan daro asati issippetetan uttida issa gidishen, etikka dunkaane garsan banta yaran yaran uttida issane,eta sinttan diza wambaranka haaththay haylandera uttida issa nusi bettees.

Hayssa bolli cora asathi qonccizayssa gidishin he asathikka issipetheththan oyde qommon oyddu zuuriyan uththidi sibsabaayoo haasayeththanawunne banththa qofaa immanaassinne hara ooraththa qofaatha giigissanawu shiiqiizayssa besses.

Hayssa ta xeellishen sibsawa addarashe gidizassa gidishin izanka keehi cora asay uttedayssanne etikka oyde yuushon dere bas hasayethanaw issi petetan shiiqidayssa bessees

hayssa bolli dabube itopphe baggara deiza dere mirab abaya geetettidayssan deiza cimatanne hetikka issi petetan uttidi dunguza aathtidinne koppiyakka huphen wothidi issipetetan oydo yuushon uttidayssa qoncises

Hayssa bolli nam'u asati eqqidayssa gidishin etikka hara dere ashatanne issi bolli giigo goykko giiga gakkishen bessishinne issipetettan sarotettidi miicidayssa bessees nuuyoo

Hayssa bolle cora attumanne macasati issi petetan shiiqizayssa gidishin eta guye baggarakka muuze qommoti dalgan ogen diccizayssanne etappeka miyera woggagita keeththay lo7iza ogen oosetidayssa bessees.

hayssan tabe7ishen issi bitane qoncizayssa gidishin he bitaneekka itoophiyan dabube baggan miraawe abbaya geetettida kataman diza abrahaam geetettiza kantibay qoncizayssa bessees

Hayssa bolla asati issipetethan wogolo garsan uttidayssanne he wogoloyka haaththa bollarabbidishin bessizayssa gidishin izikka asa nayti haaththa bolle kundiri qohethenna mala ooththiza miishataka banta bollan aaththidayssa bessees.

Hayssa bolla daro asati issipetetan utthidayssanne eqqizayssa bessishin itikka sibisaba heera asati shiiqizayssa issipetetan utthidayssa nuuyo bessizappe aadhdhidi ubbaykka ooso ooththana yiza asa malatizayssa bessees.

Hayssa bolli cora asati dizayssa bessi shen asatikka yaran yaran eqqedi bessidayssa gidishen eta sintanka issi bitaney haasayedi dizayssa ezigishen eta miyenka issi poolise dizayssa bessees.

hayssa woli qonchizayssi misile gidishen hemisile bollanka issi macasiya keehippe minchizayssa gidishen iziska issi bitane miisha imi diddizayssa bessishen izakka keehippe huuya giigissara may7o may7ada yidayssa bessees

Hayssan de7izayssi qasse akime keeththa gidishin, asati dumma dumma bantta ooso mayota mayidi maara oddin asa harge oyqiza asa akamide dizayssanne otetti shiiqidi utidayssa besees

Hayssan deizayssi shuchan oothtetida keththa gutta kifile garssan issi mishshay mabiratte xomopishinnine waana gaane giigisida mabiratte shubboti diiza sohot qonccizayssa hayssi nussi besses.

hayssan daro asati shiiqidi eqqizayssa bessishen he sohoyka awuropolanera asa yidi shempizasonne cora asati eqqidi yidasa mokkizaso gidishen he soonka dumma dumma asati shiiqizayssa bessees

Hayssa bolle guuta gashe naati woykko laafa nayti da'izayssa gidishen etikka tamareson istipetetan shiiqidi tamari didizayssanne paydo qoodi didizayssa noosi bessees.

Haysanka duma duma asati de'izayisanne ettika giya dunani banta zal'e zal'izaysa besishin etika harera duma duma eqata otota duma duma kathata bayzaysa haysi nus beses

Hayssa bolla kare dere de'iza miishati qoncizaysse gidishin etikka daro nadaje makine duuqiza miishati uttidayssa gidishin etikka baynta yaran yaran uttidayssanne keehippe cora gididayssa bessees.

hayssa bolla qoncizayssi giya doona gidishin he giya doonaka isi nam7u macasati kehippe minnidi banta ooso ooththidayssa bessishin he sonka dumma dumma bayzettida woykko metetida katthati dizayssa bessees

Hayssa wolli nam'u misileti qoncizayssa gidishen issoyka kase woden doometappe doommuri tukke ooso wogatanne qoncisiza mishiriyo bessishenne hayssa baggara qase ha'i wode mashine oosettida tuketa ooththida bisane betees.

hayssa ta xeelishen natanne aayoti qoncizessa gidishen e7aayotikka bayntanatas qeerinatu saakime keethtappe imetidayssa bilampilete geetetthida miisha mizishen ayssi nuus qoncises

Hayssa bolle kattay woykko metethida miishati zal'e sohon bayzetidi dizayssa gidishin etikka muuze timatime dumma dumma katta qumotinne dumma dumma asatikka esohon koncidayssa bessishin issi macasiyakka darota bayzishin bessees.

hayssa bolli cora asati sibsabada rashen uttidayssa gidishin etikka oydo yuushon issi petettan uttidi hasayanassinne lo7o qofa ehanas issi petetan uttidayssa hayssi nuus qoncisees

hayssa bolle cora asati qoncizayssa gidishin he asatikka sibseba yoo issipetetan shiiqidayssa gidishin etappeka guye baggara cora asati shiiqidayssanne ha baggan qasse nam7u asati midiya yo7o hasayedi dizayssa bessees

Hayssa bolli taman kaththa kathid diza assi qoncizayssa gidishin. Heyssikka biratha bashe bolli ashsho cicidi dishayssan kehippe kattid dizzayssa nussi besishen tamaykka kehippe exid dizayssa qoncisess.

Hayisa boli kafo getetidayisi qonc,idayisa gidishin izika kafo qomo gididi c,akan woyiko woran dizayisa besizayisappe adhidi he mishatika kehippe qorera adusa gidizayisa besees

Hayissan nam'u nati woyikko etapekka guye baggara dizayissa besishshin etikka gongoloy diza heranne zumati diza wora garssan betizayissa besses

Hayssa bollan issi naya da'izayssa bessishin akka kaame garssan uttara pooto dendanaw sinttaw xeelliza sooppe guye yuyera miiccayda ba gofa kushe denttara qoncisishen hayssi nuyyo bessees.

hayssa bollan dumma dumma asati issi petetan ogera bidayssa bessishenne etikka wora garsan woykko dalga mitati issoy suara oyketida sohon giddo waggara biidi dizayssa ayssi bessees

Hayssan qonciza miishati dunkana gidishin etikka guutta dunkaneta daro wode paranje dere asati de7izayssanne guutta wotes giigettidi uttida miisha gididayssa bessees

hayssa bolli issi macca naya aaththa garsan mcayida dizayssanne izakka kehippe miicizayssa bessishen i miyiirakka haattay goggizayssanne hinna baggara issi attuma bitaneykka meeti didizayssa besses.

hayssa bolli issi bithane qoncizayssa gidishin ikka borsa ba7idi haylandekka ba kushen oyqqidi gongolo garsan eqquuttidayssanne izikka haattay goggiza miiyo baggara dizayssa bessees.

Hayssan qoncizara issi maca gidirayssa bessishin izakka gaxare heeran woykko wolaytta biittan dizayssanne qarxara woosettida sofon katta keettayka muuzeykka dizassoon eqqara miicizayssa bessees

Ha'issan beetizayssi corakeetti baynna son woykko wora woykko mitte diccizason dizayssa issi keettiya de'izayssanne iza miyenka dumma dummo miita qommoti keeshippeya duqizayssa bessees.

Hayssa bolla issi bittaney qoncizzayss agidishin izza mihenkka hara assay dishin izza dumma othizzaybotha kumetha mayoo mayzayssanne kushen botha misha oyqqizayssa qonccisees.

Hayssa bolli nam7u asti qonccizayssa gidishin issoy bootta mayonne manaxxire woththishin hankoyikka qasse adussa hu7e oykkidayssanne arsinaale cuga mayo mayidayssa nuyyo bessees.

Hayssa bolla cora asati qoncizayssa bessi shen etikka issi mala bootta maay'o maydi haathtay wodhdhidaza sohon issi petetan shiiqidi banta qofa woykko banta ufayssa qoncisi didizayssa bessees

hayssa bolla qoncizayti ha7i wode woykko keehippe gam7enna keeththata woykko dunkane geetettidayssi qoncizayssa gidishin isikka daro wode kare dere asati maadetiza gidishin histafeka hine baggara issiniya gelana yizayssa bessees

hayssa ta beyishen wora garsan woykko shaafa gizason issi yela ganay eqqizayssanne ikka shaafa gaxan diza shuchcha bolle qiri ba qoorenka toophiya bandira woththidayssa bessees

Hyssa bolla qonci zaageti miizata gidishen miizatikka keehippe meeggiza deren dizayssanne itappe miiye baggara keehippe wogga dalga zumati dizayssa hayssi nuus qoncisees.

hayssa bolli wogga aafo heeratinne caaka sohoti qoncizayssa gidishin he sohonka aafo bollara oge giigissida sohon asati macatinne attuma asati eqqidi issipetethan photo dendizayssa bessees

Hayssa bolle wogga gita wora garsan dumma yara oyqqidi giigettida keeththa beshen ekettaykka industure maarastizanne dumma dalga miishata oyqqidayssa bessi shen izikka caakata giddon dizayssa bessees.

Hayssa bolli dijitale oosettida sohon dumma dummasi yiri bantas ha'i wodes maaddiza mattawoqe kessanawu eqqizayssanne issiniya uttidayssa bessishen ankorakka ba ooso maaran ooththidayssa bessees

hayssan heedzdzu asati dizayssa bessishin asatikka nam7ati ha7i wode mirca itioppe kawo dooranaw oosettida miishati giigi didizayssanne si7aaway uttidi doori didizayssa bessees

Hayssa nu xeelli sheeni siaaway uttidayssanne izi uttidasoyka asa naati ha7i wode mathawuqe banta giikissana urtidasonne digitaale oosethidason aaway urtidi ba7uso oththizayssa bessees.

hayssa bolla oyddu asati koncizaysse gidishen nam7ati maca nam7ato attuma gidishin qasse issi macanaya laafiya tamare gidishenne digital mato ekkesisana uttada oosisay dadiyayssa bessees

Haysa bolla oosetishr dizasi ha'i wode ministere patanetiza tamaretas koshiya miishata woyko etas madiza miishay dijitale getetizaysi nayti banta yarn eqidi kezidi dizaysa besses.

Hayssa bolle cora qeerinayti qonchizaysse gidishin he qeerinaytikka issipetetan yiaran yeran shiiqidi ekkizaysse gidishin macetikka banta yaran attumatikka banta yaran shiiqidi ekkizayssa bessees.

hayssa taanibeshen ha7i wodey asati mirca maraxishen oyqqiza guutta warqatanne issipetetan paramidi marca marxishen dizayssanne izappe guyera miraph abbaya geetettida deren de7iza kanthiba bessees

Hayssa bolli cora macanne attumatati qoncizayssa gidishin etagarsanka arba mince katama kanti bay etagarsan iyaran eqqizayssa gidishin etikka mirca dooranas etikka issipetetan dizayssa bessees

hayssan daro asati woykko cora cima asati gaxxare heeran dizayssanne etikka yaran yaran eqqidi banta woga naa gira maayo maaidinne issipetettan eqqizayssa hayssi bessees

hayssa bolla issi aaway uttedayssa bessishen he aawaykka ha7i wode asa naathus koshshiza mathawooqe giigissanas digital geetettiza sohon digitale mathawoqe kessana uttedayssa issi aawa bessees

hayssa bolla issi macasiya digital matawoqia gizayssa oothti shen bessizayssa gidishen cora asatikka banta suntan he matawoqe kessanawu issi petetan shiiqidayssa hayssi nuusi keehippe bessees

hayssa bolla cora asati gaxxare heeran dizayssa bessi shin he asatikka ha7i wode asanas maaddiza matawoqe giigissanas dijital geetettidaga oothsano cora asati shiiqizayssa hayssi nuus bessees

Hayssa bolla dumma dumma tamareti yaran yaran eqqizayssanne etikka timrtoso gelanas issifetethan eqqizi uttidayssanne ubbaykka baynta yuniforme aaththidayssa attumanne macanata bessees.

Haysa bolla kuwase ka'ida atuma nat qoncidayta gidishn izka kehippe minidine gitatetan banta kuwase ka'zaysanne xonanasines lo'o muruta demisanas ka'izaysa beses.

Haysan qaseka marabe kuwase ka'za asat dizaysa gidishn 2 cugat issipetetan ka'zaydanne issoy isuwa xonanaw anacetiz dizaysa beses.

Hayisa bolin nam'u cugati dizayisa besishin etika issoy issuappe daranawu anachetidi dizaysan minotetani kehippe banta osoa woyikko banta kuasiya kaidi dizayisa beses.

Hayssan qowaasekayeza naati beethtiday segeshen heyssa eta cugaykka xoonizayssanne etikka banta ufayssa waassidinne guppudi qoncesi didizayssa nuu yoo bessees.

Hayssa bollan dumma dumma asati bessidayssa gidishen etikka kowase ka ettidayssa beyana yaran eqqi uttidayssanne naati gita asatikka dumma dumma asati shiiqi uttidayssa hayssi nuus bessees.

hayssa bollanka kowaseka ida nayti issibetetan uttirayssa qoncisi shen guye baggaraka eta yo coqu giri cengursa dentidi guppizanne waassidasati dizayssa bessi sheni toppe bandirakka oykqizayssa bessees

Hayisa bollan ku'ase ka'iza woyiko coora asati beizays qonice gidishin etika perimelikenee qidus gorigise aribamiche katamay ku'ase ka'izaysa hayis besay kehipe beses

hayssan ba ishen issi bitane kowaase ka'iza sohon denbasohon qoncizayssa gidishin he bitanekka ba kushen koase oyqqidinne ayfenka maraxine aaththidi miicidi eqqizayssa bessees

hayssa bolli kowaaseka iza meedanne esoonka kowaase kayida asatinne daynyati dumma dumma asati qoncizayssa gidishin heyssanka oyddu daynatinne nam7u kaasappe nam7u yaran dizayssappe issoysoy eketidi issi bitaneykka eta giddon eqqizayssa bessees

hayssa bolli cora asati kowaase ka7iza sohon qoncizayssa bessishen etaska kowaase kaa7iza asassinne dumma dumma isporte ooththida asatas tamarsiza koochi geetetthi da gethus similxanay woykko timirte imetti diddizayssa bessees

Hayssa bolli kowaseka iza yela gati qoncizaysse gidishen hayssika dumma dumma yarappe kaayizayssa bessishen etikka keehippe minnidinne cugan paydo woykko goole qoncisanau gelisana kaa7izayssa bessees.

hayssa bolla keeheppe lo7iza ogen xoonidi guppidi diza yelaga natanne ya baggara qasse dumma dumma laggeti guppizayssa bessishen hessafe guyerakka cora asati koase kaayizayssa be iidi miicizayssa bessees

Haysan qonccizayssa miishay ampule gidishin izikka keehippe miisha kesidi shamisizayssanne dumma dumma maadoy issoy xompidi asa nay po'o demanas mala maadizayssa bessees.

Hayssan beeththizayssi keehi wogga githa keeththa gidishin issikka kathama heeran diza miishshay qonccizayssa gidishen izikka asa naythi hammuththennan puddenne duge kiyiza oge gididayssa bessees.

aysi ha7i woden asa naytha qaraxanas woykko biiththa dumma dummo miishatakka keehippe dalgaso shiiqidi qaraxanas maaddiza duroone geetettiza paaliza miishay silken ooththidayssa bessees

Hayssan ta beshin makinay biiddi dizayssanne he makinay oge duunar bishin iza ogenka miyen maduma denbasooti makinati eqqiza polotikka dizayssa nusi bessees

Hayssa bolle qoncizayssati qulfe gidishin he qolfetikka makina woykko motore yo dumma dummabatas imettida qulfeta gidishin do'anassinne gordanas maaddizayssa etikka heedzdza gidiri urtedayssa bessees.

hayssa bolli dizayssi aasiyanoo maaddizanne daro darosan beettiza miisha gidishin ikka mayke gididayssa bessiyassappe ha7ikka iza si qase shuboy dizayssanne gelisiya miishati dizayssa bessees

Hayssa bolle qoncizayssati qasse keehi lo'izanne ha'i wode teknolog molota gidiza penzile duqanassinne dumma dummaba oottanos maaddiza ooratta mishay qoncizayssa bessees.

Hayssa bolli istudiyon diza miishi qoncizayssa gidishen ikka haytan woththidi siyizayssanne daro wode kowase keettay haasayida asatanne studiyon dumma dummasohotan qoncizayssa gidishen ikka herisete geetettidayssa qoncisees..

Hayssa bolli mashine qoncizayssa gidishin he mashinekka ha'i wode asati birata woykko ara dumma dumma miishata ooththidinne qalamethiyano maaddiza kompresere geetettida mashine hayssan qoncizayssa bessees.

Hayssa beettizasooy wogganne keehippe lo'iza ha'i wode teknologienka deretettanka asay ubbay dosiza keetta gidishin ekeettanka dumma dumma keetta giddon diza mashineta bessees

Hayssi ha7i wode asa naati hu7iya lo7o ogen woykko muruta miishan qanxesana giigissida charjeren oosetida huphe mashine bessishen izasska dumma dumma miishati huphen geleda miishati dishenne charjere dizayssa bessees.

Hayssa ta beyi sheni dumma dumma qaalameta oyqqida irsaseti giigettidayssa gidishin etikka ayfen beyano lo'iza qommotan giigissidi irsaseta yaran yaran issipetetan woththidayssa bessees.

Hayissa bolla qassi kameyi bayizetida ketha qoncidayisa gidishini kameyi bayizetida kethanika kihipe coora woyiko daligga misha ekiza zo'o makiniya utidayisa gidishini iza garisanika namu'u assati dizayissa besesi.

Hayssa bolli maata caanidi bira hare qonci didiza wode sintanka issi yela ganay nam7u hareta waaxidi laaggi deefishenne maata bollin issi bitane uttiri piidi dizayssa nos bessees.

ayssa bolli nam7u asati qoncizayssa gidishen issoy attumana issinea qase maca gidishen qalame teettida iqata woykko qalame ehida miishata issi bolle shiishshidi makina malatiza miishan sugide efidayssa bessees

Hayssa bolla oge doonan makinati yaraniyaran eqqi uttidayssanne banta yara naagiri asa caananassinne efanas eqqiza takise geesetida makina addisababettan dizayssa woykko dumma dumma katamatan dizayssa bessees.

Hayssan qoncizayssi qasse aspalte doonan da'izayssa miishata gidishen etikka dumma dumma kaametinne dumma dumma asati da'izayssa gidishen oge doonanka daroti banta ooso ootti didizayssa bessees.

Tas qoncidays nam'u atuma asati minidi banta osa othidaysa besishenne estika banta oswa mayuwanne banta oso mishata gigisdi banta oso minotetan otidi dizaysa beses

hayssa bolli issi bitane qoncizayssa gidishen he bitaneykka mespin xaasawo geetettishen izikka dumma dumma qofata asas wombara yuushon uttidi aatthidayssa nuusi bessees.

hayssa bolle beyishen wogga gita kaame qonchizayssa gidishen ekamyes bollanka bishoptu baale giza suntay dizayssanne keehippe beyanas lo7iza zo7o qalame dizayssanne eyssa giddonka asati dizayssa bessees

hayssa bolla dizayssi dabube heeran woykko dabube hizbe gidi qonciza sunta ayqqida makina thargay dizayssa dishin izikka ba jajje bolle uttidayssanne apaydoyka heedzdza laapuna uddufuna issino nam7a gidizayssa bessees

hayssan wogga orata keettati oosetti diddiza wodenne etikka lo'o murutanne lo'o iqati shiiqin bantawooso haasati oothti didizayssanne wurishin lo'onne keehippe ufaysida miisha gidana mala ayssi bessees

Hayssan wogga gita keettay beeththidas gidishin he wodekka umari saaten ubbaykka amupule doo istidayssanne keehippe lo7iza qalame immizi dompi di dizayssanne asay daanas maaddiza keetta giddidayssa bessees.

Haysa bollan aawayne ayeti dishin eta harsanka qeri naya dizaysa dinthanka waraqata boll dizaysa ba nayta edidi tamarzidi dizaysa besishe dees.

hayssa bolle keehippe lo7izanne ayfen beyanassinne asa naasi banas qoyiza lo7iza keeththati qoncizayssa gidishin hegeetta garsanka cora attumanne macaasati lo7iza ma7oma7idi issipetetan shiiqizayssa bessees

Hayssa bolle ayfes beyanassinne daanas l'7iza keethtay wogga sibsebanne gibszsha adarashe shiiqizayssa gidishin heyssanka dumma dumma asati lo'iza maa7o maa7idi ubbaykka eqqizayssa bessees.

Hayssa tani be ishen wogganne gita katama heera gidizayssa sohon wogga pooqe keettati keettidayssanne keehi ayfen beyanas lo7izayssa gidishen etappeka garsa baggara makina ogen keehi cora kameti bizayssa bessees.

Hayssa bolli buron dicciza yela ganay qoncizayssa gidishen izikka timirte keettan iskibirtomo kushen qidi dabtara bollan xaafishenne gu'e baggarakka hara tamarti issipetetan uttidi tamari di dizayssa bessees.

Hayssan qonchizayssi timirte keetta gidishen ha7i wode tiministere tama reti pattanettanawu oyde etas keehippe lo7o oogen giigisi didizayssanne kifile naagon oosettizayssa bessees.

hasissan beyettizayssi timirte keetta gidishin he timirte keettappeka karen oydetikki uttidayssanne maataykka keehippe diccizayssa bessishin agiti tamarizi tamariza oyde gididayssa bessees

Haysa bolla isso mac'asiya betizaysa gidishin he macasiyaka issippetethan woykon hakime keethan oosetida eqa utidaysanne ba ooso mayo maaran maya uttidaysa nus besses.

Hayssa bolla issi bitaney qaaxidayssa gidishin he bitaney south woyko debube geetetida midiyan eqqidi haasa'ishenne he bitaney qoodhen dunguxa xaaxidinne manaxire aathidi haasa'izayssa besees.

Hayssa bollan laybireriste getetiza mishiriya dishinne ippe guyera dumma dumma maxaafati dara daretidi yaran yaran uttidayssanne i sinththankka mazggabay dizayssa mishiriyakka uttidayssa beesees.

hayssa bolli tamareti qonjizayssa gidishin he tamaretikka darokka ta qommoti uttidayssappe denti denti ekki di maanas saane bolla wottidayssanne etikka dumma dumma tamaresoppe yizayssa nuyo bessees

hayssa bolle tamareti issi petetan gididi dumma dumma oyden uttidi nababidi dizayssa gidishin isoykka maxaafay daro qoncizayssanne tamare naati gelidi nababano giigettidaso gididayssa bessees

hayssa bolli giita asati issi petettan ge7etta garsappe kiidi dizeyssa bessishen etikka wogga ooso keettan oottidi dizayssappe banda ooso makidi biidi dizeyssanne issi fe autidi dizeyssa bessees

Hayssan beetti zayti qasse dumma dumma asati issipetetan shiiqidi aspalte woykko oge makina ogiya giigissi di dizayssanne mashine aspalte giigissi di hamutidi dizayssanne asatikka ootti di dizayssa bessees.

Hayssa bollanka keehi lo'iza aspalte bolle kaame bishininne issa guye baggarakka wogga miishay giigi uthirayssa bessishen ubba miishaykka qoncizayssati keehippe lo'izayssa bessees

hayssa bolla nam7u asati deizayssa gidishen etikka dummatettan asappe shaaketide eqqizayssanne qoore bolli dunguza xaaxi woththidi issoykka huphen dunguza koppiya woththizayssanne eta miyendezayssati esatish histidi xeelizayssa bessiis

ayssa bolli cora asati issipetettan uttidayssanne woydoyshan uttidi ubbaykka bootta mawoy maay7idi asayettishenne banta qofa issoy issuwara lametereti shen ayssi nu yoo bessees

hayssan taas qoncizay keehippe zumati dizayssanne makina oge bizayssa bessees izikka makinati biza sohonne gadaara dumma dumma wora garsati dizayssa hayssi nuus qoncisees

Hayisanka qasi duma duma asati habasha qamise woyiko tophezan daro wode eretida mayota mayidinne qumadappe simidi ubayika bantha kushe mec,etizayisa besees

hayssa bolli qoncizayssi shuchchara woykko bloketera ootetida attayyo maaddizaso gidishin ikka keehippe lo7o ogen ootettidayssanne izappe duge baggara zumatinne dicciza mitazi bessidayssa qoncisees

hayssan beettida asati ubbasaykka bala silxane gidishen etikka banta oososappe yiri hayssa sowa xeellishenne haathtay asa naas waani imeththiyakko beyidinne banto kushekka meethi didizayssa qoncesees

Hayssa bolla Nam'u kammeti qonccizayissa giddishshi he kammetikka woggane gitta giddizaysa beyishin entappe miye baggara duma duma ketattinne miththa qommoti diccishe dizayissa be'oosi.